Ɔdan a Amerika frankaa si mu na ɔsraani gyina nkyɛn. Ɔsraani no anim no obi ɔhyɛ ataade tuntum ne nkorɔfoɔ redi nkɔmmɔ na na anim no nkorofoɔ bi te hɔ a nkrataa gugu ɛpono no so.

Mmɔfra bi a wɔn ani agye a wɔresereserew. Ebinom gyinagyina hɔ, ebinom nso atena ase. Wɔn a wɔatena ase no te mmea mpanyimfo baanu bi nkyɛn a ɔbaako yɛ Oburoni. Ↄbaako kita kasanoma.

Wei yɛ lɔri kwan a lɔri no bi rekɔ na ebi nso reba. Na kwan no mfimfini no, akwanhyia bi asi wɔ hɔ a nnipa binom gyina hɔ a wɔrewhɛ akwanhyia noa asi no.

Mmeranteɛ a ɔbaako amoa ne nsa, ɛna ɔbaako a ɔhyɛ hwɛe hyɛ ataade tuntum retwe nea ɔgyina n'anim no. Wɔn a wɔwɔwɔn akyi no nso apagya frankaa tuntum bi a ɔde adeɛ fitaa atwerɛ mi. Apolisifoɔ gyinagyina wɔn nkyɛm.

Maame bi a ɔde ade akata ne hwene na awene nso gu ne kɔn mu rehohoro ne nsa. Obi nso gyina ne nkyɛn a ɛrekata samina so. Mmea bi nso gyina n’akyi a wɔrehwɛ nea ɔreyɛ no.

Akwakora a wɔatow no nan aball bi nso nam wiem. Akwakora yi ani agye. Akwakora yi hyɛ kyɛw. Na n'akyi nso, mpanyimfo bɛyɛ baanan bi reserew bere a wɔrehwɛ ne akwakora reyɛ.

Frankaa bebree a ɛsisi nnua so a mframa rebɔ no. Frankaa yi bi ne America frankaa, Germany frankaa, Belghium frankaa, Ghana frankaa. Ukraine frankaa, Selbia frankaa, Liberia frankaa.

Papa bi te akonnwa mu a mmɔfra asia bi gyina ne ho. Abɔfra baako te ne so a papa no de ade rehyɛ abɔfra no ano. Mmɔfra no a wɔaka no nso kuta aduane wɔ wɔn nsam. Baasa yɛ mmea, ɛnna baanan nso yɛ mmarima.

Ɔtare bi ahonin nson a wɔrebɔ atɛntɛbɛn si mu. Na ɔtari no akyi no, dan bi nso si hɔ a ohonin foforobi gyina anim a saa ohonin yi ama ne nsa so akyerɛ n'anim.

Maame bi so kɛntɛn a ɔte sakre bi so. Abɔfra bi nso te n'akyi a ɔkura ne mu. Ɔbaako nso abɔfra baako nso te n'anim. Sakre no akyi no, mmabaa gu hɔ.

Abofra bi a ɔso kɛntɛn a kotoku dem. Ɔsan nso kura lɔre tae nam kwan no ho. Ne nkyɛn naa abaayewa bi nso gyina hɔ. Ɛna abaa bi si ɔbo so a toa esi mu a wɔde rɔba akata so.

Obronin a ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ kura kasamude rekasa. Aborɔfo a wɔaka nso te wɔn agua so. Ɔbea baako a ɔte anim atwa n'ani rehwɛ n'akyi, ɛna wɔn a wɔaka nso rehwɛ ɔbea yi.

Abrante no te fam reserew. Ɔde ade abɔ ne ti. Abeawa bi nso gyina n'anim a ɔreserew de ne nsa agu ne ti. Obi nso gyina nkyɛn a ɔyɛ abrante abobɔ ne nsa.

Mmɔfra beenu a wɔtse ɔhyɛn a wɔde dua abobɔ. Ɔbaako tse anyim a okura dua mu, baako nso te n’akyi wɔ hyɛn ne mu. Na baas anoa aka no gyina akyi ripia hyɛn no.

Mmarima bi gyina nna nnum bi anim, mmarima yi, ɛbinom ahyɛ ataade a ɛyɛ fitaa, ɛbi mo nso ntaade no ahosuo bi te sɛ ahaban a awoɔ, ɛbi mo deɛ tesɛ nwii na wɔn akyi no nua sisi hɔ.

Ɔbea bi a wɔabue ne nsamu rekyerɛ mmea beesuon bi ade, ne nkyɛn mu no, kyerɛwpono fitaa bi si hɔ. Na kyerɛwpono n’akyi no ne ɔbea no akyi no, mfonin adaka bi tetare dan ne ho.

Papa panin bi a ɔhyɛ hwerɛe rekasa. Watene ne nsa. N'akyi no, nkurɔfo tete hɔ. Nnipa baanu bi kita wɔn kasanoma remiamia so. Nea ɔrekasa no anim no, nkrataa pii gugu hɔ.

Ɛna bebree na ɛwɔ petee yi mu, nnipa baasia bi nso wɔn a hyɛ rɔba ataare kura funu adaka bi de resi ɔda baako mu. Wɔn nkyɛn no, teaseɛnam ebien a wɔn ahosuo yɛ fitaa sisi hɔ.

Mmofra baasa ne mpanyimfoɔ nnum te kɛtɛ bi so atwa ahyia agbaa bi a aduane wɔ mu. Binom de wokita atere, na binom nso de wɔn nsa ato agbaa no mu.

Mmarima akoron a wɔhyɛ atadeɛ a ɛsi wɔn nan ase a n'ahosuo yɛ ahaban a awoɔ ato santene gyinagyina hɔ. Ɔbaako nso abɔ ne mu ase gyina ohonin bi anim.

Mmeranteɛ bi so funu adaka a wɔayɛ no sɛ apataa a wohyɛ wɔn akyi a kube nnua bebree sisisisi hɔ. Papa bi a wahyɛ atare birisi di wɔn ntam, ɛna binom nso afira ntama di wɔn akyi.

Funuadaka a wɔde frankaa akata so. Nnipa baason gyina a funuadaka n'anim. Ɔsraani bi nso a n'akyi kyerɛ funuadaka no gyina hɔ. Nnipa baason yi baanum a wɔyɛ abrɔfo.

Mmranteɛ bɛyɛ du-baako a wɔgyina hyɛn a tuo sisi so. Mmrante baanu apegya frankaa akɔ soro. Ɛhyɛn yi so no, tu aboba bebree gu so.

Cars du-nson ne wiemhyɛn bi sisi petee mu. Cars no mmeɛnsa yɛ fitaa, ebiesa yɛ kɔkɔɔ, ɛnna baako yɛ tuntum. Wɔn akyi no, nnua bebree sisi hɔ.

Mmarima bebree bi a wɔaforo agyinagyina ade bi so a ntenten bi sisisisi wɔn anim. Mmarima yi amemamema wɔn nsa so. Wɔn anim no, lɔɔre bi si hɔ a n'ahosu yɛ fitaa.

Mbofra a wɔretu mirika, deɛ odi kan no, ataare a ɔhyɛ no, ase yɛ haban a awo, deɛ ɔtɔ so abiesa no so hyɛ ahabanmono wɔ ase, na ahaban a awo wɔ soro. Wɔn akyi no, dan bi si.

Nipa bi etwa ɔpon bi ho ehyia. Ɔbaako nsa kura brodo mu. Ɔpon no so no neɔma w'akyew si so nna bayer a w'akyew egu nkenten ketoa mo so si hɔ. Nsa nso si ɔpon ne so.

Lorry kwan a nnipa bebiree nam na alɔɔre bebiree nso nam so. Obi te fam a ɔde kataawia asi ne so. Na lorry kwan n’atifi no, abansoro bebiree sisi hɔ.

Ɔkwaaku te ababaa bi so, ababaa yi abɔ ne ti. Na akwaaku awotwe aa aka no wɔ petee bi mu. Ɔbaako de waatew ne ho koraa.

Agorɔfobadu a wɔte pono bi ho a wɔn nyinaa rehwɛ abaafo afidie bi so. Wɔn nkyɛn mu no, mfonin adaka bi tare dan no ho, ɛnna mfinin adaka no nkyɛn no, twerɛpono bi si hɔ.

Obi ade asaw fam a wabu kotodwe wɔ so a kɛntɛn si nkyɛn a nneɛma sisi ade a wɔde asaw fam ne so. Obi nso a ɔhyɛ kyɛw ahyɛ ataare fufuw de ade rema obi nso ɔde ne nsa ahyɛ ne kotoku mu hyɛ kyɛw.

Aborɔfo baanan bi a baanu retwi kaa. Baanu nso gyina hyɛn bi ho a wɔde ayɛ dan. Wɔn nkyɛn mu no, pono a akonnwa ka ho si hɔ, ɛnna pono no akonnwa no nkyɛn mu no, aboɔ atwa ogya bi ho ahyia.

Abrɔfo baasa bi a wɔn nyinaa hyɛ kye a ɛbɔ wɔn ti ho ban gyina hɔ redi nkɔmmɔ. Baako atene ne nsa. Na baako nso awɔ ne nsa. Wɔgyina adan bi anim a nnipa bi nam ase.

Nnipa baasa a wɔsoso ade wɔ wɔn tiri so refo antwere, nea odi anim no de duku abɔ ne ti, na wɔn a wodi n’akyi no hyɛ kyɛw. Nea odi anim no hyɛ ataare a n’ahosu te sɛ wiem, na nea odi mfimfini nso de te sɛ fitaa, na nea odi akyi no nso de te sɛ ahabanmono.

Lorry ahyɛn abien sisi hɔ. Ↄbea bi a ɔgyina lorry hyɛn no anim nso mmabaa. Obi nso so kɛntɛn ɛna abɛdua si nwura no mu.

Ɔdan a adwiri agu a nnipa gyina gyina so. Na saa ɔdan yi nwusie ɛfriri mu ɛba, ɔdan no akyi nso abrosan bɛyɛ ɛnum bi sisi hɔ.

Obia wɔde adeɛ ahyɛ n'ano da ɔyarempa so a wɔde adeɛ akata ne so. Wɔ yare pa ne nkyɛn no nipa baanan bi gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ efiri bi so. Ɔbaako de ne nsa akyerɛ efiri ne so.

Papa bi a ɔreturu abɔfra. Ne nkyɛn no, maame bi a ɔhyɛ atare tuntum de ade tuntum akyekyere ne ti gyina hɔ. N'akyi no abofra bi a ade bɔ n'akyi reserew. Wɔn akyi no, suhyɛn bi si nsu so.

Nnipa baanan bi wɔn ani agyeɛ te asukyerɛma mu. Wɔn a ɔte anim no, ɔbaa te ɔbarima no anim. Ɛbinom hyɛ ataade na ahusu yɛ akokɔsradeɛ, ɛbi mo nso deɛ yɛ kɔkɔɔ.

Abusua aduan nso si pon so a wɔatwa ho ahyia asɔ wɔn nsam rebɔ mpae. Mmarima baanu hyɛ kyɛw. Na mmofra no ɛwɔ mu no hyɛ ataare kɔkɔɔ. Aduane a esisi pon no bi so ɔpon so bi ne akokɔnam ne aburow.

Ɔsraani bi hyɛ atare a n'ahosu yɛ ahabammono, a ɔde ne nsa agune sisi ne Nkurɔfo bi rekasa. Wɔn a ɔne wɔn rekasa no, Fa kɛse no yɛmmea mpanyimfo a wɔsoso nneɛma wɔ wɔn ti so. Mmofra bi nso ka wɔn ho. Obi te anim a ɔhyɛ atarr fufuw.

Nkonnwa atenten anan a wɔn su yɛ fitaa si beaeɛ bi anim. Saa beaeɛ hɔ no, wɔde ntere asensɛn hɔ ɛna mfonin bi nso si cabnet no mu.

Sɔre hwɛ afurum a ɔda gyata bi so. Na nnipa baanu bi kita nnua apagya akɔ soro. Ɔbaako nso fi akyi a ɔde amirika. Na ɔbaako de, ɔrenante, wɔn akyi yɛ nnwura nko ara.

Aborɔfo bi a wɔresi ɔdan. Na wogyina ɔdan ne so. Afra baako kita kyɛnse ɛyɛ traa. Wɔn ekyi no nwura wɔ hɔ. Nipa beenu bi so gyina fɛm a ɔbaako de kyɛnse a dontoro wɔ mu ama ɔbɛrema no.

Mmerantse beenu bi rogor akyen, wɔn ekyir no, mbea bi gyina hɔ, ɔbaako abue ne nsa mu. Wɔn anim nso, ɔbea bi ahuruw akɔ soro, na wɔn akyi nso, nkorɔfo rehwɛ wɔn.

Kaa bi nam lɔɔre kwan so, no soro no nneɛma bi gugu hɔ a nnipa beesia bi tetetete so, ɔbaako nso gyina kaa n’anim. Na driver no ama ne nsa so, wɔ wɔn akyi no, nnua sisi hɔ na aberante bi nso gyina nkyɛn.

Ɔdan a nkonnwa si mu. Akonnwa baako de sumiiɛ bebree gugu so. Nkonnwa no anim no, ɔpon bi si hɔ ade si so a nhwiren gu mu. Ɔpon no nkyɛn no, sumiiɛ akɛseɛ ebiesa bi nso gu gugu hɔ.

Wei yɛ ntama ahorow pii a ne su dɔɔ so, bi su yɛ ɛɛ akokɔsrade, ahabanmono, kɔkɔɔ, tuntum, fitaa, binom bi nso de yɛ green na ahabanmono.

Mmabaawa baanan bi a wɔabɔ hyirew, na baasa nso de, wɔbɔ abotire, na wɔsan de ahwenneɛ atoto wɔn kɔn mu, na wɔde ntoma atwa wɔn mu.

Aberanteɛ a ne ti afu a n'atare yɛ akokɔ srade, na fam de no yɛ green, na ne mpaboa ɛhyɛ no nso, n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ, fitaa ne tuntum gyina lɔre kwan ho. N'ekyir nso abansoro bi si hɔ.

Nkurɔfo baanu bi te ɔdan bi anim ɛna ɔdan no anim nso ɔpono bi si hɔ a nnɔbaeɛ gugu so. Akonnwa bi nso si ɔdan no anim. Yɛhunu nguanten ne papa bi a wɔretwam.

Nnipa bi nam baabi a ɔbaako agyina rehwɛ afiri a wayɛ sɛ nipa. Afiri a ayɛ sɛ nipa yi, n'ahosu yɛ fitaa, na ade bɔ n'anum. Wɔan a wɔaka no nso hw rehwɛ ade foforɔ.

Nnipa baasa bi ne kaas si mframagya gyinabea. Akɔkora baako ɛrekɔ mframagya afiri no ho. Baanu nso abue wɔn kaa no to.